Abakinyi mbira w'amaboko bambaye impuzu zisa bakaba banatonze umurongo hakaba hariho abagabo bariko barabaramutsa inyuma akaba hariho abarorerezi.

ikibuga c'umupira w'amaboko iruhande yaco akaba hari ubwatsi buri iruhande hakaba hariho n'inyubako zikikuje ico kibuga c'umupira w'amaboko

Abana bambaye impuzu zisa, bakaba batonze umurongo w'imbere, akaba afise umupira w'amaboko mu minwe, hakaba hariho umugabo yambaye agapira kera ariko arabavugisha.

Abahungu bariko barakina umupira w'amaboko, hakaba hariho umwe afise umupira mu minwe yiwe, iruhande y'ico kibuga bariko barakinirako hakaba hariho abarorerezi bariko barabaraba.

Abana b'abakobwa bariko barakina umukino w'umupira w'amaboko, bamwe bakaba bambaye udupira twera hamwe n'amakabutura, abandi bakaba bambaye udupira tw'ayandi mabara.

Abakinyi bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko, hakaba hariho n'abandi bana baje kubarorera bicaye iruhande y'ico kibuga.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, iruhande yaco hakaba hari abantu. Umwe ahagaze, babiri bakaba bicaye. Abo babiri bakaba begamiye inzu igeretsweko rimwe kandi isakajwe amabati.

Imigwi ibiri iriko irakina umupira w'amaboko hakaba hariho umwe wambaye impuzu zifise ibarara ritukura uyundi mugwi ukaba wambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi.

Ubwatsi hamwe n'amashugwe atewe iruhande y'ikibuga c'umupira w'amaboko, iruhande y'ico kibuga, hakaba hariho inyubako yubatswe neza kijambere kandi isakajwe amabati.

Utwatsi twakuze, hakaba hari n'igiti c' ikigazi bateye kitarakura, iruhande y'utwo twatsi hakaba hari kibuga c'umupira w'amaboko, iruhande y'ico kibuga hakaba harihomwo inzu nziza yubatsweho.

Amabombo ane yubatswe kija mbere akaba yubakiwe mu nzu isakacwe amabati iyo nzu ikaba ifise umuryango usize neza.

Abanyeshure banshi bambaye impuzu z'ishure, bariko bararorera urukino rw'umupira w'amaboko hakaba hariho abakinyi bambaye inkuzu zera n'izirabura, abandi bambaye igisa n’urwatsi rubisi.

Abana bariko barakina mukibuga bakaba bari benshi bambaye uduhuzu dutu dufise amabara abiri abatandukanya, iruhande hakaba har'ibiti vyinshi.

Abahungu benshi bariko barakinira ku bwatsi, bakina akabumbu ,inyuma yabo hakaba hari ibiti vyinshi bihateye hamwe n'udushukwe tutabuke.

Ikibuga abanyeshuri bakiniramwo, hasi hakaba hari uturongo dufise amabara atandukanye iruhande y'ico kibuga hakaba hari ibiti bihatewe.

Abantu benshi bari kukibuga c'umupira w'amaboko hakaba hariho bane bariko barakina iruhande yabo hakaba hariho abarorerezi bicaye kur'icokibuga.

abanyeshure babiri b'abakobwa umwe akaba yambaye agapira uwundi akaba yambaye umupira w'imbeho bakaba bafise ibikoresho imbere yabo hakaba hariho umwe ariko arabikoresha uwundi ariko araraba mugenzi wiwe

Abanyeshure bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari umwigisha ariko arabigisha yandika kukibaho cirabura iruhande y'uyo mwigisha hakaba hari akameza.

Umugabo yirabura yambaye ishati ifise utubara twera n'utundi tugomba kwirabura, imbere y'iwe hakaba hari akameza kariko ibikoresho hamwe n'ibombo.

Umugore yambaye impuzu yera hamwe n'igitambara gitukura mu mutwe, akaba afise igipapuro mu minwe yiwe, akaba ahagaze imbere yiwe hari akameza kirabura.

Umugabo yambaye itaburuya yera akaba ari kumwe n'umwana yambaye umupira w'imbeho hamwe n'umupira wirabura bakaba bari ko barakora ibintu kumeza.

Umuganga w'umugore yambaye amarori hamwe n'itaburiya yera, akaba afise mu minwe yiwe ikaramu ariko arandika. Iruhande yiwe hakaba hari ibintu vyinshi.

Ububati bwera buri iruhande y'igihome; ico gihome gikaba cubatswe mu matafari akaba hari n'uturongo dusizwe n'irangi ryera.

Abagabo babiri bahagaze imbere hakaba harimwo umwe, ariko arasigurira abanyeshure bari imbere yiwe bose bakaba bari mw'ishure imwe.

Ububati bubiri bwera burabana bufise ububiko bwinshi, hagati yubwo bubati hakaba hariho imeza ndende yera, ikaba iriko ibikoresho vyinshi.

Akaba tike za kanini gafise uturyango twinshi kakaba kegamiye ikibambazi cubatswe mu matafari kikaba kinasitswe uturangi twera.

Akabati kariko imiti ipanzwe hejuru no hasi iyo miti ikaba iri mu ducupa twera tukaba tunafise ibyandiko vyanditsweko kwutwo ducupa.

Igihome cera gicafyeko abana batatu bose bambaye impuzu zisa, hamwe n'ibirato vyera; bakaba bariko barakina umupira w'amaguru.

Ikibuga c'umusenyi kikaba kirimwo ibendera zibiri, imwe y'Uburundi, iyindi ikaba ari iy' ibihugu vya Afirika y'Epfo. Wegereye imbere gatoya hakaba hariho inyubako zubatswe hamwe n'imodoka zihatonze.

Umuntu yambaye umupira ufise ibara ry'ubwatsi rubisi akaba afashe mu minwe y'iwe ikaramu akaba ariko arandika mu gakaratasi kiwe.

Inyubako y'ishure nini cane ifise amadirisha menshi hamwe n'imiryango, ikaba isakajwe amabati, imbere y'iyo nyubako hakaba hariho utwatsi tuhatewe hamwe n'ibiti vy'amabendera.

Inyubako yubatswe, ikaba igeretsweko kabiri, imbere y'inyubako hakaba hari ikibuga hamwe n'ibiti birebire bihatewe, inyuma y'ivyo biti hakaba hari n'iyindi nyubako.

Imirongo itandatu y'intebe z'umugoko bw'imbaho zikaba zipanzwe neza ku murongo inyuma hakaba hari ibiti birebire hamwe n'imiduga iriho.

Imirongo itatu yose itonzweko intebe z'abanyeshure, bakaba bazikoze bakoresheje imbaho hamwewa n'icuma, imbere yizo ntebe hakaba hari igihome c'abanyeshure cirabura.

Imirongo itandatu yose ritonzweko intebe zikozwe mu bwoko bw'imbaho zikaba zipanzwe neza inyuma yaco hakaba ari imiduga hamwe n'ibiti.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe, bakaba bambaye impuzu zisa, bakaba bashize hejuru udukaratasi twera bafise mu minwe, imbere yabo hakaba hari kibaho cirabura hamwe n'abagabo bahagaze imbere yabo.

Inyubako nziza yubatswe neza ikaba igerezweko rimwe ikaba ifise amarangi yera hamwe n'amadirisha asizwe inirangi ritukura.

Amakaratasi hamwe n'ibitabu bikaba bipanzwe mu kabati ko mubwoko bw'imbaho bimwe bikaba bisanzajwe ibindi bitonze neza kumurongo.

Inyubako y'isengero nziza yubatswe neza. Iruhande akaba hariho n'iyindi nyubako. Imbere yaho hakaba hari utwatsi bahateye hamye n'amashurwe.

Igihome c'amatafari nkiriko ikibaho cirabura banditseko akabazo k'abanyeshure bakaba bakoresheje ingwa yera kugira ba, kandi ke ako kabazo.

Ikibuga kinini cane, imbere hakaba hari inyubako, imiduga hamwe n'ibiti bihatewe. Inyuma y'ivyo biti hakaba hari n'izindi nyubako.

Impuzu bandikiye ku mugozi bakaba bazitondekesheje y'iruhande hakaba hari abana hamwe n'abakuze bahagaze bariko barandikiye impuzu n'abandi bahagaze gusa.

Inyubako zibiri zubatswe, imwe ikaba itageretsweko, isakajwe amabati iyindi ikaba igeretsweko kabiri, kandi isakajwe amabati. Imbere yayo hakaba hari amashurwe hamwe n'ikibuga.

inyubako zubatswe kija mbere gisakajwe amabati zikaba zifise nutubara twera ku bihome iruhande hakaba hari ibiti bihatewe

Ikirere gifise ibicu vyinshi munsi y'icokirere hakaba har'amazu meza asakajwe n'amabati ayomazu akaba ari aya kijambere.

Ingazi ziduga iruhande hakaba ari ahantu kwifadikiza uriko uraduga iyo ngazi; aho hantu hakaba hasizwe n'irangi ritukura ryiza.

Umwishure ahagaze imbere akaba, ariko yandika kukibaho cirabura kiriko ibikorwa vy'ibiharuro akaba, ariko arandika inyishu.

amashugwe meza hamwe n'ibiti vy'ivyamwa bitewe imbere y'inzu yubatswe kijambere kandi isakajwe n'amabati meza

Umuntu yicaye iruhande y'igihome, inyuma y'ico gihome hakaba hari inyubako y'amazu hamwe n'igiti kinini cane cakuze rwose kandi kirekire.

Ibipapuro bibiri bamatishije kurome kimwe kikaba cera ikindi kikaba gifise irindi rangi igipapuro kimwe kikaba canditsweko indome nyinshi cane kandi tipanze.

Abanyeshuri bahagaze bagize umuzingi bakaba bambaye impuzu zisa, hagati yabo hakaba hari ibendera y'uburundi hamwe n'umugabo ahagaze yambaye impuzu zigomba kwirabura.

intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho zikaba zitonze ku murongo iruhande y'umurongo umwe hakaba hari akadobo kamwe k'iyarara karimu imicafu

Inzu yubatswe iruhande y'ikibuga, muri ico kibuga hakaba hari ibiti bihatewe, inyuma y'ivyo biti hakaba hari n'izindi nyubako zihubatswe.

Igihome cirabura kinini canditsweko ivyandiko vyo mu gifaransa, naco kikaba kiri ku gihome cubatswe mu matafari akomeye.

Ikibaho cirabura kiri ku gihome kikaba canditsweko ibiharuro vyinshi hamwe n'ivyandiko ivyo ibiharuro bikaba vyanditswe n'ingwa yera.

Umuntu afise mu minwe y'iwe akakaratasi, kakaba karimwo ingwa zifise amabara y'ubwoko butandukanye hariho izifise ibara ryera, izndi zifise iritukura, hamwe n'ayandi mabara yandi.

Amazu yubatswe neza kijambere, akaba asakajwe amabati. Imbere y'aho hakaba hari amashurwe hamwe n'ikibuga kinini kiriko ivyondo.

Inzu nziza ya kijambere isizwe uturangi twiza ikaba inageretswe ko kabiri, iranasakajwe amabati y'imbere y'iyo nzu hakaba hari abana bariko barahakinira hamwe n'ibendera y'Uburundi.

Ishure yubatse kija mbere ikoreshejwe amatafari ikaba irimwo intebe z'abanyeshure, inyuma y'igishure akaba hariho akabahubakoresha mu kwandika.

Ikibaho co mw'ishure, cirabura canditswe ko ibintu vyinshi yaba ivyandiko canke ibiharuro, vyose bikaba vyanditswe n'ingwa yera.

Ikibanza kirimwo utumeza hamwe n'udutebe, ku ruhome hakaba hariko ibicapo hamwe n'utubati tutari duke babitseko ibitabo vyinshi.

Ishure yubatswe kicambere mu matafari ikaba isakacwe amabati imbere y'iyo shure hakaba hari utwatsi turemvye hamwe n'ikigo.

Imirongo itatu, yose ikaba iriko intebe z'abanyeshure zo mu bwoko bw'imbaho, izo ntebe zikaba ziri mw'ishure, iryo shure rikaba rinafise amadirisha.

Inzu zibiri zose zikaba zisizwe utubara twiza imbere y'ayo mazu hakaba hari umurongo utewe ko amashurwe meza cane.

Inzu nziza ifise amabara abiri atandukanye. Imbere y'iyo nzu hakaba hateyeho amashugwe meza menshi hamwe n'utwatsi hakaba hari n'ibiti bihatewe.

Inyubako nziza ya kijambere igeretswe ko kabiri ,iruhande y'iyo nzu hakaba hari ikibuga kinini kirimwo ibiti nyuma y'ivyo biti hakaba hari mizindi nyubako.

Umugore ahagaze yirabura ,yambaye ishati ryera ifise uturongo ,akaba ariko yerekana kukibaho canditsweko amajambo abiri ,ijambo rya mbere akaba ari ubukene rya kabiri akaba ari ubukene nyene mugabo ricagaguwe.

Igitabo cera canditsweko ivyandiko gikaba ari igitabo c'ibiharuro kikaba kina ca seko abana bambaye impuzu zo kw'ishure bakaba bariko barandika.

Umugore yirabura yambaye ishati yera ifise imirongorongo yirabura akaba, ariko arerekana amajambo abiri ijambo rya mbere akaba ari ubukene rya kabiri akaba ari ubukene mugabo ricawe takuwe.

Ikirere ciza gifise ibicu musi y'ico kirere hakaba hari ikibuga kinini kikaba kiri kumwe hamwe n'amazu yubatswekija mbere asakajwe amabati.

Igihome kimanitsweko udupapuro tubiri. Kimwe cera ikindi gifise ibara ry'umuhondo . Ivyo bipapuro bikaba vyanditseko ivyandiko bitari bike.

Abana b'abanyishure batoya bambaye imuzu zisa, ariko baratambuka i ruhande yabo hakaba hari inyubako yubatswe kija mbere.

Abanyeshure benshi bari hamwe bakaba bicaye ku ntebe bamwe bakaba bambaye impuzu zisa abandi bakaba bafise izindi zifise amabara atandukanye.

Inyubako yubatswe iruhande y'ikibuga bw'ico kibuga hakaba atewe no ibitigime birebire inyuma y'ivyo biti yakaba ariho zindi nyubako zihubatswe.

Abanyeshure bariko barakinira mu kibuga, bakaba bambaye impuzu zisa, iruhande y'ico kibuga hakaba hari inyubako zibiri zihubatse nziza cane.

Umugabo yambaye ishati hamwe n'umupira w'imbeho yicaye, akaba ariko arakoresha icuma nyabwonko, iruhande yiwe hakaba hari n'ibindi bikoresho vyiwe.

Abana benshi bambaye impuzu zisa zo kw'ishure, bakaba bariko bakinira mu kibuga. Mur'ico kibuga hakaba harimwo ibendera hamwe n'igiti kihatewe.

Akabati keza gasa neza ko mu bwoko bw'imbaho kakaba kanafise n'ibiyo ,hejuru yako hakaba hari ibikombe birenga bitanu vy'intsinzi.

Igihome cubatswe mu matafari kikaba kiriko ikibaho cirabura, na co kikaba kiriko ivyandiko vy'imisi hamwe n'amatariki yo mundwi.

Umuryango w'inzu usizwe ibara ry'urwatsi rubisi, uyu muryango ukaba utewe ku nzu, iyo nzu ikaba yubatswe mu matafari.

Igihome cera bacafyeko abana batatu bariko barakina umupira w'amaguru, bakaba bambaye impuzu zisa hamwe n'ibirato bisa.

Mwishure ahantu hari ikibaho kiri kugihome akaba hari intebe z'imbaho, imeza zimbaho hamwe n'intebe abanyeshure bicarako.

Intebe ziri mw'ishure iruhande y'izontebe hakaba hariho akabati kasizwe amabara atandukanye. Hejuru y'akabati hakaba hariho igipapuro kihamanitswe.

Intebe ziri mw'ishure. Iruhande y'izo ntebe hakaba hari akadobo k'iyarara karimwo imicafu itandukanye. Nya kadobo kakaba kegamiye igihome.

Kumeza hari agakaratasi kera gahagaze ,hamwe n'amakaramu menshi ari mu dukombe ,ibitabo bikaba bigeretswe kukuma ari vyinshi.

Igipapuro kinini, kimanitse ku gihome kikaba canditswe ko ibintu vyinshi nk'ibiharuro, hamwe n'indome, bikaba bipanze neza ku murongo.

Intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho hamwe n'umuvyuma zikaba zitonze ku mirongo itatu inyuma yazo, naho hakaba hari igihome hamwe n'ikibaho.

Igipapuro k'inini gato ya kimanitswe ku gihome c'amatafari kurico gipapuro hakaba handitsweko ibyandiko byinshi bitonze ku murongo.

Umuryango w'urupangu buguruye, indani hakaba hari umugabo afise agakinga mu minwe yiwe, iruhande yiwe hakaba hari igiti kinini cakuze cane.

Abantu bahagaze imbere y'umuryango, akaba ari abantu benshi bamwe bakaba bambaye amakoti. Indani hakaba haboneka, hakaba hariyo ibendera hamwe n'izindi nyubako.

Akazu k'imbaho kariko ububati hejuru kari iruhande y'igiti hamwe n'utwatsi iruhande kandi hakaba hari inzu yubatswe kijambere na yenyene iri ruhande y'ibiti hamwe n'ivyatsi.

Ikibuga kinini kirimwo imodoka hamwe n'amazu yubatswe meza, hakaba hariho imwe igeretsweko kabiri hamwe n'iyindi isanzwe yera isakajwe amabati.

abanyeshure bambaye impunzu ai kwishure bakaba bicaye ku ntebe z'umubwoko bw'imbaho bakaba bafise ubukaratasi bwera bashize hejuru imbere yabo hakaba hari ikibaho cirabura hamwe n'abagabo bahagaze

Ishure irimwo intebe nyinshi zo mubwoko bw'imbaho zikaba zitonze ku mirongo ine, muriyo shure hakaba hariho ahantu abanyeshure bandikira hamwe n'akadirisha kugihome.

Igihome bashize ko urupapuro twinshi turi ko ibyandiko bitandukanye y'iruhande ico gihome bakaba hariho intebe iri iruhande yomubwoko bw'imbaho.

Abanyeshure bariko barakena mu kibuga akaba hariho n'inzu yakicambere yubatswe n'amabati isitwe n'amabara iri iruhande yabo inyuma y'iyonzu akaba hari ibiti.

Inzu yubatswe mu matafari kandi isakajwe n'amabati iyo nzu akaba ari agashure gafise n'umuryango usize irangigera hejuru y'umuryango akaba handitswe ko ivyandiko.

inyubako nziza igeretsweko kabiri ikaba isakajwe amabati imbere yayo hakaba hari ikibuga iruhande naho hakaba hariho amashugwe meza ahatewe

Utubati tubiri turiko ibitabo vyinshi, bikaba bipanzwe neza kandi ku murongo. Iruhande y'utwo tubati, hakaba hariho utudobo tw'iyarara.

Inzu yubatswe mu matafari, ikaba isizwe uturangi twera, ikongera ikaba isakajwe amabati. Imbere y'iyo nzu hakaba hariho amashurwe bahateye meza.

Igihombe c'inzu kiri ko ikibaho cirabura kikaba canditsweko ivyandiko kikaba kina ca seko ibinu imbere yico kibaho hakabari imeza yo mu bwoko bw'imbaho.

Inyubako nziza yagija mbere yubatswe mu matafari ikaba ifise irangi gera ikaba inasakajwe amabati imbere yayo akaba ari ibendera ry'uburundi nagaze.

Ikibuga kiriko abanyeshure hamwe n'amabendera abiri y'uburundi hamwe n'ibihugu vya afrika yepfo hakaba hariho n'imodoka n'amazu yubatsweho.

ikibuga kinini civu kirimwo imodoka y'iruhande hakaba hari inyubako nziza zihubatswe zigeretsweko zikaba zinasakajwe amabati zisaneza

Mw'ishure hari imirongo ine yose ikaba itonzwe ko intebe z'abanyeshure zikozwe mu bwoko bw'imbaho imbere y'izo ntebe hakaba hari ikibaho cirabura.

Ikibaho cirabura kiri gihome isizwe irangi igomba kwera nya gihome kikaba canditswe ko ivyandiko hamwe n'ibiharuro bakaba bakoresheje ingwa yera kugira bavyandike.

Inyubako nziza yubatswe neza ikaba igetsweko rimwe inasakajwe amabati imbere yayo hakaba hari amashorwe hamwe n'ibendera ry'uburundi rihagaze.

Ikibuga c'umusenyi kinini cane, hagati hakaba hari igiti kiriko ibendera ry'u Burundi, imbere hakaba hari inzu yubatswe isakajwe amabati, imbere cane hakaba hariho inzu iriko irubakwa.

Amashugwe meza atewe iruhande y'ikibuga kikaba kirimwo abanyeshure bambaye impuzu zigomba kwera iruhande yabo hakaba hari ubwatsi buhatewe hamwe n'inzu yubatswe.

Abanyishure bane bambaye imkuzu zisa bakaba bayicaye bafise utumeza turi imbere yabo tukaba turiko utunu dufise ibaragyirabura imbere yabo hakaba hariho n'abarorerezi bariko barabaraba.

Ikibuga kinini kirimwo ibendera ry'Uburundi ihagaze iruhande kure hakaba hari inyubako nziza zubatswe neza zikaba zisakajwe n'amabati zubatswe mu matafari.

i modoka zibiri zinini zifasha mu kwingurutsa kw'abantu mu gisagara canke k' abanyeshure y'iruhande y'izo modoka hakaba ari igihome hamwe n'ibiti binini cane vyatewe inyuma y'ico gihome

Abanyeshure bicaye ku ntebe ; imbere yabo bose hakaba hari utumeza bariko barandikirako; imbere yabo hakaba hari umugabo w'umwigisha nawe impande yiwe hakaba hari ikibaho cirabura.

Ikibuga kinini c'umusenyi. Hagati hakaba hari ibendera y'uburundi, imbere hakaba hari inyubako bariko barubaka nshasha igeretsweko gatatu.

Amabendera abiri amanitse akaba ari hagati y'amashurwe imbere y'amabendera hakaba hariho ibiti bihatewe binini hamwe n'amazu yubatseho.

Intebe zo mubwoko bwimbaho z'abanyeshure zitonze ku mirongo ine inyuma yizo ntebe hakaba hariho ububati bubiri bwo gupangamwo ibintu vy'abanyeshure.

Ikirere gifise ibicu, munsi y'ico kirere hakaba hari ishure ryiza, ryubatswe neza risizwe uturangi twera twiza, imbere y'iyo shure hakaba hari abanyeshure bariko barataha, hamwe n'amashurwe yateweho imbere y'ishure.

Abanyeshure benshi bicaye babiri babiri ku meza imwe, imbere yabo hakaba hariho umwigisha w'umugore yambaye ikanzu, akaba ariko arandika ku rubaho.

Ikirere gifise ibicu vyinshi, musi y'ico kirere hakaba hariho inzu igeretsweko rimwe isakajwe amabati ikaba inafise uturangi kuriyo nzu, utwo turangi tukaba twera.

Ikibuga kinini c' umusenyi kirimwo igiti kirekire cakuze kikaba kinafise amashami menshi, hejuru hakaba hari ikirere gifise ibicu.

Ishure ririmwo intebe zo mubwoko bw'imbaho zikaba zipanzwe k'umurongo imbere y'izo ntebe hakaba hariho ikibaho cirabura kiri ku gihome.

Ikirere gifise ibicu vyera munsi y'ivyo bicu hakaba hari amazu menshi hamwe n'imisozi myishi isa isa neza cane.

Impuzu nyinshi zanikiwe ku mugozi ,murizo mpuzu hakaba harimwo ibitenge, udupira hamwe n'impuzu zo gukina, inyuma yazo hakaba hariho inyubako.

Amashami y'ibiti menshi yakuze hakaba ari n'ikirere ciza gisaneza gifise n'ibicuru bikeya hakaba hari n'ibiti byatebe kure.

Abanyeshure bicaye kuntebe bakaba bariko barumviriza umwigisha wabo ariko arabavugisha. Imbere yabo hakaba hari igihome kiriko ikibaho canditseko ibintu vyinshi.

Impuzu nyinshi zanikiwe kuzuba i ruhande y'izaumpuzu hakaba hari inyubako nziza yakija mbere yubatsweho, kandi ikaba igerezweko rimwe isakajwe amabati.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, kiriko abana n'abanyeshure bariko barakina. Bamwe bari mu ico kibuga abandi bari iruhande, iruhande kandi hakaba hari inzu ya kijambere ihubakiwe.

Ikibuga c'umupira wamaboko kiko abana b'abanyeshure bariko batambuka i ruhande y'ico kibuga hakaba hariho imodoka nini ifasha mu kwunguruza abantu.

Intebe z'abanyeshure zibaje mu mbaho, zikaba zitonze ari zitandatu ,hakaba hariho n'izindi ziri kuruhande, imbere hakaba hari urubaho rwirabura.

Inyubako nziza cane yubatswe ikaba isakajwe amabati yubatswe mu matafari ikaba inasizwe uturangi twera. Imbere y'iyo nzu hakaba hari amashurwe ahatewe.

Inzu nziza ya kijambere yubatswe neza, ikaba isakajwe amabati, iyo nzu ikaba ifise ibara ryera, imbere y'iyo nzu hakaba hateweho amashugwe.

Kw'ishure rya nkaminuzanigako hari abanyeshure bashika ibihumbi bibiri harimwo abagabo abagore emisore n'inkumi, kandi iryo shure rikaba rifatanye n'ibitaro bitaho abarwaye.

Ikirere cibicu mus y'ico kirere hakaba hari ikibuga k'imini kihagatiwe hamwe n'inyubako zitatu zikaba gisitzwe irangi kandi disa neza.

Ishure nziza cane yubatswe neza ikaba igeretsweko rimwe isakajwe n'amabati imbere yayo hakaba hari amashurwe ahatewe hamwe n'ibiti bihatewe.

Amazu atatu yubatzswekija mbere akaba asakajwe amabati anasizwe irangi imbere yabo mazu akaba hari ikibuga kinini kirimwo ibendera y'uburundi.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe, bakaba bari mw'ishure, imbere ya bo hakaba hari umwigisha abahagaze imbere, inyuma y'iwe na ho hakaba hari urubaho.

Inyubako nziza cane yubatswe mu matafari, ikaba inafise imiryango, kandi isakajwe amabati Inyuma yayo hakaba hari ibiti vyinshi. Imbere yiyo nyubako naho hakaba hari ibendera y'Uburundi.

Abantu batatu bicaye ku ntebe imbere yabo hakaba hari utumeza. Abo bantu hakaba harimwo abazungu hamwe n'abirabure. Hakaba hariho uwuriko araremesha ikiyago.

Inyubako nziza cane yubatswe mu matafari, imbere y'iyo nyubako hakaba hari amashugwe ahateye hamwe n'amabendera abiri amanitswe.

Igikoni kiri mu imbabura zirenga zitatu zombabura na zo zikaba zibiko amasafuriya yize ukurya manini manini bakaba bariko barayatekesha.

Ikibuga kiriko utwatsi dukeya hamwe n'igiti kinini iruhande y'icokibuga hakaba hari amashure menshi ahubatsweho kandi akaba azunguruka.

ububati butatu bw'icuma busize neza akarangi keza bw'ububati bukaba buriko ibitabo vyinshi bikaba bipanzwe k'umurongo neza

Ikibuga kinini c'umusenyi hagati yaco hakaba hari ibendera imanyitswe y'uburundi iruhande hakaba hari inzu isanzwe imbere, naho hakaba hariho inzu iriko irubakwa yakija mbere bgeretsweko gatatuma.

ikibuga c'umupira w'amaboko kiriko abana bariko barakina n'abandi bariko bararorera iruhande y'ico kibuga hakaba hari inzu nini yubatswe kijambere

Indani mw'ishure hakaba harimwo ikibaho cirabura, iruhande hakaba hari akameza kumwigisha, hamwe n'ibihome n'amadirisha, hamwe n'intebe n'umunyeshure.

Ishure nziza yubatswe kijambere yitwa ishure umweranda Paul ya Bujumbura ikaba yubatswe igeretsweko kabiri ifise n'amarangi yera n'ayandi afise urwatsi rubisi.

Inyubako ya kijambere yubatse ikaba isinzwe irangi rigomba kwera ku bihome hakaba handitswe ko amajambo yo mu congereza imiryango y'iyo nzu ikaba arimyiza cane.

Inyubako nziza igeretsweko rimwe isizwe amabara yera hakaba hari amashurwe hamwe n'igiti kirekire gitewe iruhande y'iyonyubako.

Inzu nziza yubatswe kijambere n'amabati, iruhande yiyo nzu hakaba hari ibiti vyiza bihateye hakaba hariho n'impene iriko ikarisha utwatsi.

Abanyeshure bicaye mw'ishure ku dutebe, bakaba bariko barakurikira umwigisha, imbere yabo hakaba hariho ikibaho cirabura canditsweko ibintu.

Abaganga bambaye impuzu zera hamwe n'udufukamunwa, bakaba bari mu vyumba vy'abagwayi, bariko baragerageza kubavura, umwe akaba afise urushinge mu minwe yiwe.

Abagabo batari bake bambaye impuzu zisa bakaba banafise utwofero ku mitwe yabo imbere yabo hakaba hari imeza na yo ikaba iriko ibikoresho.

Abantu bicaye k'udutebe, imbere yabo hakaba hari abagabo babiri bahagaze, umwe akaba ariko arabereka udusanamu turi ku gihome.

Abagabo babiri bambaye impusu z'akazi zisa bakaba banambaye inkofero z'ukwikingira bakaba bafise utwuma mu minwe yabo bariko barakora ibintu.

Abantu bicaye ku dutebe bakaba bariko bararaba abagabo babiri bahagaze imbere yabo, bariko barabereka ibintu ku gihome cera, biboneka ko ari amasanamu.

Inyubako nziza yubatswe nenza ikaba ifise uturangi twiza ikaba inasakajwe amabati imbere hiyo nyubako hakaba hari amabendera abiri hamwe n’utwatsi bateye.

Abagabo bambaye impuzu zisa, hakaba harimo abasutamye n'abandi bahagaze bakaba bariko baratuma urutoke igikorwa bakoze kiri hasi.

Abagabo bamwe n'abagore bicaye mu ntebe zishure bakaba bariko barakurikira umugore ahagaze imbere yabo yambaye ikanzu akaba, ariko arabasigurira ibintu.

umuntu yicaye ku ntebe akaba anafise akameza hama hakaba hari umugabo amuhagaze imbere ariko aramwereka ibintu nyuma y'iwe hakaba hari umugore

Abantu bane begeranye bahagaze bambaye impuzu zigomba kwirabura bakaba banafise udukaratasi itwera mu minwe yabo i ruhande yabo ukure akabari n'abandi bantu.

Umugabo yambaye impuzu z'akazi, akaba ari mu nzu ariko arakoresha icuma kinini cane, ariko aranakiraba araba ingene bikora.

Umukobwa azi guteka yambaye impuzu z'abakozi bo mu gikoni, akaba afise mu minwe yiwe isahani iriko ivyo kurya, iruhande yiwe n'ahonyene hakaba hariho amasahani.

Umugore ahagaze iruhande y'intsinga z'amatara akaba yambaye impuzu z'akazi hamwe n'inkofero yo kwikingira, akaba afise muminwe yiwe igikoresho co kuvugiramo.

Abanyeshure bicaye ku ntebe bakaba banafise utumeza imbere yabo. Hakaba hari n'ikibaho imbere yabo cera canditswe ko ivyandiko.

Abantu benshi bambaye impuzu zisa, bamwe bakaba bafukamye hasi abandi bakaba bahagaze bariko baratuma urutoke hasi ku bintu bariko barakora.

Umugore yambaye itaburiya hamwe n'ibiratozera n'umugabo nyene yambaye itaburiya i ruhande yiwe hakaba hari umugabo yambaye ishatu isanzwe imbere yabo hakaba hari akameza hamwe n'ibikoresho vyinshi imbere yabo inyuma yabo, naho hakaba hari ibi papuro bihamanitse binini.

Abantu bambaye impuzu zisa hamwe n'udukofero two kwikingira dusa bakaba bariko barakorera ku tumeza ,umwe umwe wese akameza kiwe.

Abanyeshure batanu harimwo abahungu n'abakobwa bakaba bambaye amashati hamwe n'amakoti asa n'ugwatsi rubisi bakaba bariko barakorera kuka meza.

Abagabo indwi bahagaze ku musenyi, bakaba bambaye impunzu z' akazi hamwe n'inkofero zo kwikingira, hakaba hariho umwe ariko arabereka ibintu.

Abagabo babiri bambaye impuzu z'akazi zigomba gusa. Bakaba bariko barabaza ibiti, kugira babikuremwo intebe zo kwicara ko.

Abantu bubambaye impuzu zisa hamwe n'inkofero zo kwikingira hamwe n'ibirato vyo mu mirima canke vy'ukwubaka bakaba bariko baratora umusenyi.

Umugabo yambaye impuzu zakazi akaba yambaye n'amarori akaba, ariko arakora ibintu kumeza akaba yambaye n'ibintu bifuka amaboko.

Abantu bicaye ku dutebe, bakaba banafise utumeza imbere yabo, hakaba hariho umuzungu ari imbere yabo ariko arabigisha canke abavugisha.

Abagabo batatu bariko baratwenga imbere yabo hakaba hari ako ameza gateretsweko ivyuma vyinshi bitandukanye hamwe n'icingazirjo vyuma.

Abantu bicaye ku ntebe bakaba bariko baraba umugore yicaye imbere yabo na wenyine akaba yicaye ku ntebe afise akameza imbere y'iwe inyuma yiwe akaba hariho amashusho amanitse.

Abakobwa bari mu gikoni ciza gisa neza, bakaba bambaye impuzu zera z'abakozi bo mu gikoni; imbere yabo hakaba hariho amasafuriya hamwe n'ibindi bikoresho vyo mu gikoni.

Umuhungu umwe yambaye inkofero hamwe n'umupira usa n'urwatsi rubisi , iruhande yiwe hakaba hari umukobwa ariko ararabira mu marori.

abanyeshure bicaye ku dutebe bakaba bariko bariga gukora utuntu hakaba hariho umwigisha umwe ariko araraba ivyo umunyeshuri umwe ariko arakora hakaba hariho n'uyundi inyuma ahagaze.

Abanyeshure benshi bahagaze bariko baratwenga, imbere yabo hakaba hari umubikira afise imbere yiwe umunyeshure agwaye adashobora gutambuka.

Umugabo yambaye impuzu z'akazi zifise ibara ry'urwatsi rubisi, akaba ari iruhande y'icuma kinini akaba ariko aragikoresha iruhande yiwe hakaba hariho n'ibindi.